Kuqakathekile ukuthi abomama bathathe abantwana bebahambise ezibhedlela ukuze bayohlolwa ngonesi ukuthi bakhula kuhle, njalo bahlatshwe amanjekisheni okuvikela imkhuhlane.

Umongikazi ugqoke impahla ezimhlophe njalo wavala emakhaleni uyancedisa umama ogulayo ohlezi phezu kombheda. Umama laye uvalile amakhala.

Kuqakathekile ukuthi umama bahambise abantwana ezibhedlela kumbe emakilinika ukuthi bayehlowa baphinde bathontiselwe ukuvikela imikhuhlane.

Omama abalabantwana abancinyane bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele esibhedlela lasemakilinika aseduze ukuyahlabisa abantwana lokuyabahlolisa. Abantwana kumele bahlatshwe amajekiseni ayabe evikela emikhuhlaneni.

Abezempilakahle bagqoke baphelela ukuvikela ukuthi bengatholi imikhuhlane. Bagqokile ezadleni, avala konke lekhanda lamakhala lamehlo.

Abezempilakahle bagqoke impahla eziluhlaza bamile bagoqa izandla baqamela imota. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bephume beyelapha abantu phandle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele izibhedlela, ukwenzela ukuthi bayelatshwa bahlatshwe amanjekisheni okuvikela imikhuhlane eminenginengi.

Kuqakathekile ukuthi kungamenyezelwa ukuthi kulomkhuhlane osumele uhlatshelwe .Umuntu wonke kumele asukume ahambe esbhedlela ayevikelwa kulowo mkhuhlane .

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayagqoka iziqgoko ezomsebenzi nxa sebesiyalapha abagulayo bayagqoka njalo amahovolosi lamabhatshi abo.

Abantu abanye bamile, abanye njalo bahlezi owezempilakahle uhlola isigulane ufaka umtshina ukwenzela ukuthi asihlole kuhle ebesibasazi ukuthi sibulawa yini.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayahlangana beyenze imihlangano ngabomama lokunanakekela abantwana ukuze bafundise omama ngendlela zokuphatha kuhle abantwana lendlela njalo ezokuziphatha nxa bezithwele.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathathe amanzi , basebenzise amanzi ahlanzekileyo. Abantu kumele bafundiswe imikhuhlane etholakala nxa umuntu engasebenzisa amanzi angcolileyo.

Abantu kumele bafundiswe ngokusebenzisa amanzi ehlanzekileyo. Kumele besenzise amanzi ehlanzekileyo sikhathi sonke. Befundiswe imikhuhlane abangayithola uma bangasebenzisa amanzi agcolileyo.

Umntwana uvule amanzi. Amanzi aphakathi kwejojo. Umntwana ule cup, ukha amanzi. Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo.

Omama abalabantwana abancane, bayacetshiswa ukuthi behambe ezibhedlela. Beyelaphisa abantwana kumbe abantwana behlolwe ukuthi bakhula kuhle, behlatshe amanjekisheni afaneleyo.

Abantu kumele basebenzise amanzi ahlanzekileyo . Kumele bafundiswe ukuqakatheka lokusebenzisa amanzi ahlanzekileyo lemikhuhlane abangayithola nxa bengaphongu sebenzisa amanzi esuka endaweni ezingahlanzekanga.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe belande abantu emizini yabo beyexoxaxoxa labantu bebafundisa ngendlela zokuziphatha kuhle bebafundisa ngendlela zokuzivikela ngazo emkhuhlaneni ethize.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayacebisa abantu ukuthi banikeze abantwana ukudla okuyakha umzimba, abantwana kumele badle ukwenzela ukuthi bakhule beqinile.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe indlela eqondileyo eyokugeza izandla ukusebenzisa isepa lamanzi a ahlanzekileyo.

Abantu bamile eskotsho, abantwana,. Omunye uyakotshoza. Bafake isigubhu, ukuthi sibe yiso esikhongozela amanzi. Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo. Ukwenzela ukuthi bangabanjwa yimikhuhlane, ngokusebenzisa amanzi angahlanzekanga.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuqakatheka kokusebenzisa amanzi ahlanzekileyo. Lapho okugcinwa khona amanzi kumele kube yindawo ehlanzekileyo.

Umama ogqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka ugqokile emakhaleni okuvikela. Ugezisa umntwana izandla ngendlela eqondileyo.

Omama ababili balapho okukhiwa khona amanzi .Bathwalisana inkonxa. Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo . Kumele bafundiswe ngokuqakatheka kokusebenzisa amanzi ahlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo ukunatha lokwenza okunye. Abantu kumele bafundiswe imikhuhlane abangayizuza ma bengasebenzisa amanzi angahlanzekanga.

Abantu kumele bakhuthazwe ukuthi bengagcini okubahluphayo bebodwa kumele baxoxele abanye ukuze bancedisane ukwenzela ukuthi bengahlutshwa yikugula kwengqondo.

esilombala oyi pink phambili kulezihlahla sakhiwe kuhle silamafasitela lomnyango uvuliwe kulo tshani obuluhlaza obukhanya bugcinwa kuhle

E Rwanda kulesibhedlela esifundisa omongikazi abakhangela abantu ababulawa zinqondo. Kuqakathekile ukuthi lababantu ababulawa zinqondo bethole abantu abangabancedisa.

Abezempilakahle ababona ngokulapha abantu ababulawa zingqondo bathi kuqakathekile ukuthi abantu ababulawa zingqondo baphathwe kuhle njalo balatshwe.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bevakatshela ezibhedlela ukwenzela ukuthi bahlolwe imikhuhlane ethize njalo odokotela bebacebise ngendlela zokuziphatha kuhle.

Omama kuqakathekile ukuthi bavakatshele abezempilakahle ukuze bayelatshwa bahlolwe bafundiswe njalo ngemikhuhlane abangayithola lendlela zokuzivikela ngayo.

Abaze mpilakahle bayaphuma ezibhedlela bahambe belande abantu emakhaya kumbe lapho abasebenza khona beyebahlola bebacebisa njalo ngokuziphatha kuhle lendlela abangavikela ngazo imikhuhlane

Abezempilakahle, bayavakatshela ezikolo ukuze bayehlaba abantwana, amanjekisheni okumele bawazuze. Kuqakathekile ukuthi abantwana belatshwe.

Umongikazi lo dokotela basendlini lapho okulatshwa khona izigulane. Bagqoke ama bhatshi alombala oluhlaza. Bavalile amakhala.

Abezempilakahle bayasebenzisa imota yabo ehamba ithwele imithi lokunye okokulapha abantu bayadinga lapho abangathola abantu abanengi besebebalapha.

Abezempilakahle bayasebenzisa imota ukuhamba bedinga indawo la abangathola khona abantu besebexoxisana labantu ngomikhuhlane wengqondo.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile ngazonke izikhathi, njalo kumele kubelamabhentshi phandle okokuthi abantu nxa bengafika behlale besalinde ukuthi isibhedlela sivulwe

Ezibhedlela kulezindlu la odokotela abasebenzela khona besebenzisa imitshina emikhulu behlinza abagulayo kungaba kungomama ababelethayo kumbe ngabanye abalemikhuhlane emele ivitshwe ivinjwe.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngemikhuhlane lendlela zokuvikela leyo mkhuhlane. Bayakhuthaza njalo abantu ukuthi bavakatshele ezibhedlela.

Ibhakane elishengisa ukuthi umntwana uhlala eqakathekile ukuthi abantu kumele bahlatshwe ama injekisheni okuvikela umkhuhlane.

Abezempilakahle bayayenza imihlangano besebevumelani ukuthi umkhuhlane bengawuvikela njani umhlaba wonke jikelele.

Ezibhedlela kuyatholakala indawo la okuthengiswa khona amaphilisi. Amaphilisi ayabe efakwe kuhle emashelufini njalo kusebenza abantu abalolwazi ngamaphilisi.

Kulombheda oyendlalwe ngengubo eyisibhakabhaka kulomtshina osetshenziswa ngudokotela ukuhlola kumbe ukulapha isigulane yindlu lapho odokotela abasebenzisa ukulapha izigulane.

Endlini lapho okugcinwa khona izigulane ezibhedlela kuyabe kulembheda abamele belale kiyo indlu yakhona kumele ihlale ihlanzekile njalo ilabonesi zonke izikhathi.

Ezibhedlela nxa ungahamba ugulakakhulu bayakuvalela bakunike umbheda omongikazi bayabe bekhona sonke iskhathi odokotela bazabe bebuya bebona ukuthi uyasila.

Abasebenza ema pharmacy bayafaka kuhle imithi ukwenzela ukuthi nxa sebenika abantu bengabi lohlupho, njalo abasebenza ema pharmacy bayabe belolwazi lwamaphilisi.

Ezibhedlela kumele kube lamafamasi la okuthengiswa khona imithi, ukwenzela ukuthi izigulani zingahambi katshana nxa zidinga imithi .

Ogulayo uyahanjiswa esibhedlela nxa egula kakhulu uyavalelwa .Esesbhedlela bayamnikeza izigqoko zokugqoka njalo uyalala embhedeni eyabe ihlanzekile uyabe ebonwa ngodokotela labomongikazi iskhathi sonke .

Kuqakathekile ukuthi abantu bevakatshele ezibhedlela kumbe emakilinika nxa bengezwa kuhle ukwenzela ukuthi bayehlowa kumbe bayelatshwa.

Udokotela labomongikazi. Basendlini la okuhlinzwa khona izigulane eziyabe zigula kakhulu. Kumbe omama ababelethayo. Indlu le kayingeni muntu. Ingena odokotela abayazi umsebenzi ebawenzayo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa engezwa kuhle ehambe esibhedlela ayehlolwa umkhuhlane ungaka hambeleli kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantu balandele abakutshelwayo ngodokotela ukuze benakekele impilo yabo ukuze bengabanjwa yimkhuhlane ethize.

Abantu abahlezi ezitulweni omunye wabantu ufake ubuso bakhe phakathi komtshina owezempilakahle ubambe lowo mtshina ukuze abone impumela.

Kuqakathekile ukuthi nxa ungezwa kuhle uvakatshele ezibhedlela ukwenzela ukuthi omongikazi labodokotela bakuhlole umkhuhlane ungakayi phambili.

Kuqakathekile ukuba nxa ungezwa kuhle uvakatshele ezibhedlela bayekwelapha umkhuhlane ungakaxhwalisisi.O"nurse" bafundiswa ukuthi baphathe njani abantu abagulayo.

Owezempilakahle usebenzisa umtshina ukuhlola isigulani, isigulani sifake ubuso emtshineni , udokotela uyabala okutshengiswa ngumtshina.

Endlini lapha okuhlowa khona izigulane kumbe kungaba yimthambiso kube ngamagazi Kuyatholakala imitshina eminengi encedisayo ukuthi odokotela bahlole kuhle bethole impumelo.

Ezibhedlela kuyatholakala indawo lapho okuhlolwa khona kungabe ngamagazi kumbe ngumthambiso kumbe ngokunye okuhlolwayo okwezigulane okuhlolwa endlini la okuhlolwa khona .

Ezibhedlela kulendlu la okuhlolwa khona abantu ukuze babone ukuthi ubulawa ngumkhuhlane bani. Bayamfaka phakathi komtshina emkhulu

Ezibhedlela zikhona izindlu lapho okuhlolwa khona kungaba yimithambiso, igazi kumbe okunye okuhlolwayo okwesigulane ukuze benelise belaphe umkhuhlane.

Imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola abangulayo kumbe ukuhlola okungaba ligazi kumbe okungaba ngumthambiso ukwenzela ukuthi bazi ukusiyelapha kuhle isigulani

Okuhlolwa khona izigulane kuyabe kulemitshina emikhulu eyokuthi umuntu uyangena kiyo eze ephume ngale. Lokhu bakwenzela ukuthatha impikitsha phakathi komuntu.

Abezempilakahle abasebenzala okugcinwakhona imitshina lokuhlolwa khona basebenzisa imitshina emikhulu engangena umuntu aphutshe ngale besenzela ukubona ingaphakathi yakhe.

Umntwana omncinyane osanda kuzalwa uphakathi komtshina. Umtshina lo uyamncedisa ukuthi akhule. Kuyabe kusendlini lapho okuhlolwa khona abantu kusetshenziswa imitshina.

endlini lapho okucinwa khona kuhlolwa khona kungaba ligazi umthambiso lokunye bayafaka igazi kumbe imthambiso phakathi kwamabhodlela amancane abazawahlola

Endlini lapho okusebenzela abahlola kungaba ligazi ngumthambiso kumbe ngokunye okuhlolwayo okwesigulane basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola lokho.

Ezibhedlela lapho okuhlolwa khona kungaba ngumthambiso kumbe igazi lezigualani bayafaka igazi kumbe imthambise phakathi kwezimbhodlelanyana ezincane phandle besebeloba ibizo lesigulani.

owezempilakahle ofake phambili amaphilisi lezinto ezingasebenziswa ngomama ukuvikela ukuthi bengazithwali nxa besemacansini

abezempilakahle odokotela labo mongikazi labanye abasebenza esibhedlela bamile ngaphandle kwesibhedlela sabo mama ababelethayo bagqoke izikipa ezibomvu omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe

Omama abalabantwana kumele bahambise abantwana ezibhedlela ukwenzela ukuthi beyehlolwa ukuthi bakhula kuhle njalo bahlatshwe amanjekisheni bethontiselwe ngendlela efaneleyo.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bavakatshele abezempilakahle inyanga zonke ukwenzela ukuthi bahlolwe ukuthi baphila kuhle kanye labantwana abaseziswini.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela belande omama abalabantwana ezindaweni zabo ukwenzela ukuthi umntwana wonke ahlolwe ukuba ukhula kuhle bahlabe njalo amajekiseni afaneleyo.

Ukuze odokotela lomongikazi balaphe izigulane kumele basebenzise imitshina ehlukehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola isigulani.

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola imkhuhlane ehlukehlukeneyo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina, ehlukeneyo, ukulapha izigulane, kumbe ukuzihlola. Emikhuhlaneni abamele bawulatshwe. Ukwenzela ukuthi balatshwe umkhuhlane oyiwo.

Abezempilakahle basebenzisa imtshina emkhulu, lemncane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola ukuba zibulawa kuyini.

Abeze mpilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emikhuhlaneni ehlukeneyo

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane. Ukulapha izigulane, kumbe ukuhlola izigulane. Ukuze bazilaphe umkhuhlane oyiwo,

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ukulapha abagulayo kumbe ukuhlola imikhuhlane. Ukwenzela ukuthi balaphe abantu umkhuhlane oyiwo.

Abezempilakahle odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emikhuhlaneni aya okumele balatshwe wona.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo. Eminye mkhulu eminye mncane ukuze belaphe izigulane.

Abezempilakahle oDokotela, oMongikazi labasebenza la okuhlolwa khona basebenzisa imitshina eyehlukehlukeneyo ukuhlola izigulane kumbe ukuzilapha.

Abezempilakahle bayasebenzisa amajekiseni ukulapha izigulane. Amajekiseni ayabe elenaliti eyiyo ehlabayo isigulane.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo ukuze bebalaphe umkhuhlane oyiyo obawugulayo.

Odokotela labomongokazi kulemitshina abayisebenzisayo ukuze babone ukuthi ogulayo uhlutshwa kuyini . Kwesinyi skhathi bayabe befuna ukubona phakathi kwesigulane ukuthi sihlutshwa kuyini .

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emincane lemikhulu ukulapha izigulane , ukuze balaphe izigulane umkhuhlane oqondileyo .

Abezimpila kahle odokotela ukuze belaphe abantu kumbe bahlole abantu basebenzisa imitshina ehluke hlukeneyo eminye imitshina mincane eminye njalo mikhulu.

Abezempilakahle odokotela labamongikazi bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincani ukulapha izigulani kumbe ukuzihlola ukuthi zibulawa kuyini.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo ukwenzela ukuthi babalaphe imkhuhlane eyiyo.

Odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola izigulane ukwenzela ukuthi balaphe isigulane umkhuhlane oyiwo ogulwayo

Ezibhedlela kulemibheda. Imibheda le iyabe ilamavili njalo umuntu engalala kuwo umbheda lo udokotela seyanelisa ukuthi amlaphe Lula ngoba uyakwanisa ukulala aphinde amvuse

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha abagulayo kumbe ukuhlola abagulayo ukwenzela ukuthi balatshwe imikhuhlane eyiyo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha abagulayo lokubahlola ukuthi phakathi kwabo kunjani ukwenzela ukuthi babalaphe imikhuhlane eyiyo.

Kulethebuli phezu kwethebuli kulemitshina esetshenziswa ngoDokotela lomongikazi ukulapha kumbe ukuhlola izigulane. Kulekhompuyitha njalo phezu kwethebuli esetshenziswa ngoDokotela labomongikazi.

Abeze mpilakahle ukuze babone ukuthi phakathi kwesigulani kunjani bayasebenzisa imitshina eyehlukehlukeneyo leminye ethatha amapikitsha.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi, basebenzisa imitshina ehlukeneyo, ukuhlola abagulayo lokwelapha abagulayo imikhuhlane ehlukeneyo.

Abaze mpilakahle bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola abagulayo ukuze babalapheumkhuhlane oyiyo Kanye lokulapha izigulane

abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola ukuze bebekwazi ukuthi zibulawa yikuyini

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane, imitshina le iyabe imincane eminye njalo imikhulu.

abezempilakahle basebenzisa umtshina ukuhamba besiyanika izigulane ukudla kanye lokuzithwalela imithi nxa kuyizikhathi zokuthi zinkwe imithi

Abanganelisiyo ukuhamba kungenxa yokungena engozini kumbe inyawo zibuhlungu bayafuqwa behlezi esitulweni. Abanye njalo bayaphiwa okokuncedisa ukuthi bafuqe bencediswa ukuhamba.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane lokuzihlola emikhuhlaneni ukuze benelise ukuzilapha umkhuhlane oqondileyo.

Odokotela, omongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane, kumbe ukuzihlola ukuba zibulawa ngumkhuhlane bani, ukwenzela ukuthi babalaphe.

Abezempilakahle, odokotela, onesi, labasebenza lapho okuhlolwa khona, bayasebenzisa imitshina eminenginengi emikhulu lemincane ukulapha lokuhlola izigulane.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola ukuthi zibulawa kuyini ukwenzela ukuthi balaphe umkhuhlane oyiwo.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina ehlukeneyo elapha izigulane kumbe ehlola izigulane ukwenzela ukuthi odokotela balaphe izigulane umkhuhlane abawubambileyo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane kanye lokuhlola izigulane emikhuhlaneni eminengi .Benzela lokhu ukuthi balaphe izigulane umkhuhlane oyiwo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo, ukulapha izigulane, kumbe ukuzihlola imikhuhlane, Ukuze bazi ukuzilapha imikhuhlane eyiyo.

abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane lokuzihlola imikhuhlane ukwenzela ukuthi balatshwe imikhuhlane eqondileyo.

Imitshina etholakala ezibhedlela ezinkulu lezincane iyasebenza ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane ukwenzela ukuthi udokotela belaphe umkhuhlane abawubonileyo

Abezempilakahle, onesi labodokotela basebenzisa imitshina eyehlukehlukeneyo ukulapha izigulane kanye lokuhlola izigulane emkhuhlaneni abayebe begula ngayo.

Abazemphilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo, ukulapha kumbe ukuhlola izigulane. Imitshina le eminye iyabe umncane, Iminye njalo iyabe imikhulu.

Bakhona abangeyenelisi ukuhamba kungabe kungenxa yengozi abahlangane lazo. Bayanikezwa izincediso zokuthi benelise ukuthi behambe.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha abagulayo kumbe ukuhlola abagulayo ukuze babalaphe umkhuhlane oqondileyo

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola abagulayo kumbe ukulapha abagulayo ukuze basile.

Ukuze abagulayo basile emkhuhlaneni abayabe beyigula, abezempilakahle bayasebenzisa imtshina ehlukeneyo ukubahlola baphinde babalaphe imkhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emikhulu ukulapha izigulani ikakhulu labo izigulani eziyabe zifuna ukuhlinzwa

Abezempilakahle, odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukwelapha kumbe ukuhlola abagulayo.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo emincane lemikhulu ukuhlola abagulayo kumbe ukulapha abagulayo

abezempilakahle omongikazi labodokotela labanye abasebenza lapha okuhlolwa khona basebenzisa imitshina ukuhlola izigulane kumbe ukuzelapha imikhuhlane ehlukeneyo

Ukuze abezempilakahle benelise ukulapha abantu kumbe ukubahlola ngendlela eziqondileyo bayasebenzisa imitshina ehlukeneyo eminye ye mitshina iyabe imincane eminye njalo iyabe imikhulu.

Kuyadingeka ukuthi abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzise imtshina ukuze balaphe izigulane kumbe basebenzise imtshina ukuhlola izigulane

Odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina emncane lemkhulu ekulapheni izigulani kumbe ekuhloleni izigulani ukwenzela ukuthi odokotela balaphe umkhuhlane abawutholileyo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola imikhuhlane ukwenzela ukuthi babalaphe ngendlela eqondileyo.

Odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola abagulayo lokubalapha imikhuhlane, ukwenzela ukuthi basile.

Abezempilakahle, odokotela, omongikazi, bayasebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola ukuthi zibulawa ngumkhuhlane wuphi.

Abezempilakahle odokotela, omongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo eminye emikhulu, eminye mincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola.

Ukuze izigulane zilapheke umkhuhlane abezempilakahle kumele basebenzise imitshina eyehlukeneyo eminye yemitshina iyabe imncane eminye njalo iyabe imkhulu.

Abazemphilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane ukuthi zibulawa ngumkhuhlane bani .

abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukuze balaphe izigulane kumbe bahlole izigulane ukuthi bazi ukuthi babulawa ngumkhuhlane uphi

Abezempilakahle abodokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane njalo lokuzehlola imikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi . Iyabe iphakathi kwamambodlela. Phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi ngowani njalo uvelangaphi.

Amaphilisi akulezi insuku ayagcinwa phakathi kwamabhokisi phakathi kuyabe kulamanye amaphepha agoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni doti.

Amaphilisi atholakala emabhokisini. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphilisi agoqelwe ngelinye iphepha lananyathiselwa ukwenzela ukuthi amaphilisi engangeni umoya ledoti.

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe phakathi kwamambodlela, ibisigcinwa phakathi kwamabhokisi. Imithi iyakwanisa kube yimithi egcotshwayo, ngenathwayo, kumbe ngamaphilisi.

Imithi yakulezinsuku iyabe isemambodleleni alembala eyehlukeneyo. Phandle kwamambodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenzani.

Imbodlela emhlophe ilesivalo esimhlophe njalo ibhaliwe ukuthi ilani phakathi njalo ibhaliwe ukuthi ngumuthi kumbe ngamaphilisi ani, uwanatha njani.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini . Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamamanye amaphepha agoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni umoya ledoti .

Imithi yakulezi nsuku iyabe ifakwe emambodleleni yagcinwa phakathi kwama bhokisi . Amambodlela la lamabhokisi la ayabe ebhaliwe phandle ukuthi umuthi lo ngowani ,unathwa njani njalo ulani phakathi.

Imithi iyagcinwa phakathi kwembodlela ibisifakwa phakathi kwebhokisi, ibhokisi leli liyabe libhaliwe phandle ngamabala akhanyayo ukuthi lilani phakathi njalo umuthi wakhona usebenzani.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa phakathi kwamabhokisi, iyabe ifakwe emambodleleni. Phandle kwamambodlela laphandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi umuthi ulaphani.

Amaphilizi atholakala phakathi kwamabhokisi, ayabe ebhaliwe ibizo lamaphilisi phandle lokuthi asebenza njani, njalo alaphani.

Ibhokisi eliphathele amaphilisi akulezinsuku lilombala omhlophe lombala oyisibhakabhaka lombala olithanga kubhaliwe phandle ukuthi amaphilisi aphakathi ngawani njalo mangaki.

Imithi yakulezi isuku iyanyenza ifakwe ebhondleni iyabe ilembala ehluke hluke neyo njalo ibhondlela iyabe ibhaliwe phandle ibizo lomuthi lokuthi isebenzani

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamambodlela amancane lamakhulu. Ayabe egcinwe phakathi kwamabhokisi. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle ngamabala amakhulu ukuthi ngumuthi olaphani.

Imithi yakulezinsuku iyabe isemabhokisini. Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe phandle ukuthi umuthi lowu usebenzani njalo usebenza ukwenzani.

Amaphilisi ayagcinwa emabhokisini phakathi kwamabhokisi kutholakala iphepha eliyabe ligoqele amaphilisi ukuba engangeni ingcekeza kumbe umoya.

Amaphilisi agcinwa phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwebhokisi kuyabe kulephepha eligoqele amaphilisi, ukwenzela ukuthi angangeni ingcekeza lkumbe umoya.

Imithi yakulezi nsuku iyatholakala iphakathi kwezimbodlelanyana ezincane. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngu muthi wani. Eminye imithi iyabe iyimithi yamanjekishini.

Imithi yakulezinsuku itholakala emaphamarcy iyabe iphakathi kwembodlela eminye iyabe iphakathi kwamabhokisi kuyabe kungamaphilisi iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa phakathi kwamabhodlela ayabe ephakathi kwama bhokisi, phandle kwemithi leyi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowu ulaphani ngamabala akhanyayo

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi, phakathi kwamabhokisi kuyabe kulembodlela zomithi njalo phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ngamabala akhanyayo ukuthi umuthi lo ngumuthi wuphi njalo usebenzani, unathwa njani

Amaphilisi akulezi nsuku agcinwa phakathi kwamabhokisi . Amaphilisi la ayabe elembala ehlukeneyo .Imbala eyipink ,emhlophe kumbe elithanga.

Imithi yakulezinsuku, itholakala emambodleleni amancane, emabhokisini kuyabe kungamaphilisi lemambodleleni. Emabhokisini amaphilisi ayabe efakwe njalo phakathi kwamanye amaphepha agoqelwa kuhle ukwenzela ukuthi engangeni idoti.

Imithi yakulezinsuku kutholakala iphakathi kwamambodlela eziyabe zigcinwe kuhle kumabhokisi. Phezu kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo. lalowo muthi lokuthi usebenza njani.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamabhokisi ayabe elembala eyehlukehlukeneyo njalo phandle kwamabhokisi la kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi lokuthi umuthi lo ulaphani.

Imithi yakulezinsuku iyalugniswa ifakwe emambodleleni, amambodlela lawo ebeselotshwa ibizo lomuthi phandle ngamabala akhanyayo lokuthi umuthi ulaphani.

Imithi yakulezi insuku itholakala phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha agoqele amaphilisi ananyathiselwa ukwenzela ukuthi kungangeni idoti kumbe umoya.

Amaphilisi agcinwa emabhokisini lawa mabhokisi ayabe ebhaliwe phandle ukuthi ngamaphilisi wani njalo asebenza njani.

Imbodlela emhlophe elamaphilisi ilesivalo esimhlophe ibhaliwe phandle ukuthi ilamaphilisi wani njalo asebenza njani.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphilisi agoqelekweyo ukwenzela ukuthi angangeni idoti kumbeni umoya.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala phakathi kwamabhokisi. Njalo phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha ayabe egoqelwe ananyathiselwa amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni umoya kumbe idoti.

Imithi yakulezi insuku ihlala emabhokisini kuyabe kulamaphilisi kumbe kulamambodlela phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamabhokisi. Kuyabe kungamambodlela okunye kuyabe kulamaphepha amanye kuyabe kungamaphilisi ayabe ebhaliwe phandle amabizo emithi.

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe emambodleleni ibisigcinwa phakathi kwamabhokisi. Phandle kwamabhokisi laphandle kwezimbodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenzani.

Imithi yakulezi nsuku itholakala phakathi kwamabhokisi amancane lamakhulu kuyabe kulemithi phakathi kwamabhokosi lawa. Phandle kwamabhokosi laphandle kwemithi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowo ngowani njalo usebenza njani

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ibisigcinwa phakathi kwembodlela. Phandle kwembodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenzani.

Imithi yakulezi insuku iyagcinwa phakathi kwamabhokisi. Yona ifakwe phakathi kwamambodlela. Phandle kwamambodlela, laphandle kwamabhokisi, kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi.

Amaphilisi agcinwa phakathi kwamakhathibhokisi, kuyabe kulam manye asemaphepheni, agoqelwa ukwenzela ukuthi avulwa kuphela nxa umuntu esenatha.

Imithi yakulezinsuku iyabe iphakathi kwamambodlela yagcinwa phakathi kwamabhokisi. Iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani njalo usebenza njani

Imithi yakulezinsuku itholakala emambodleleni igcinwa phakathi kwamabhokisi. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle kwamabhokisi ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani.

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe phakathi kwamambodlela amancane lamakhulu. Phandle kwamambodlela besekubhalwa ukuthi umuthi lowo ngowani njalo usebenzani.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe, kulombala oyisibhakabhaka lombala olithanga . Amaphilisi abhaliwe ukuthi ngamaphilisi mhlobo bani njalo alaphani.

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe emambodleleni amakhulu lamancane, ibisigcinwa phakathi kwamabhokisi, phandle kwemithi kumbe kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi.

Ibhokisi elilombala obomvu libhaliwe ngamabala amhlophe ukuthi ngumuthi wani njalo kubhaliwe phakathi ukuthi kulamaphilisi amangaki phakathi lokuthi usebenza ukulapha ni.

Imithi yakulezinsuku iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi phakathi kwamabhokisi kungaba lembodlela elomuthi kumbe kube lamaphilisi. Amakhadibhokisi lawa ayabe ebhaliwe phandle ibizo lalowo muthi kumbe ibizo lalawo maphilisi.

imithi yakulezinsuku iyabe iphakathi kwamambodlela ayabe egcinwe phakathi kwamakhathi bhokisi phandle kwebhokisis kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi lokuthi usebenzani

Imithi yakulezi insuku eminye iyagcinwa emambodleleni eminye njalo iyagcinwa emaphepheni kuqakathekile ukuthi abantu basebenzisa imithi ngendlela abatshelwe ngayo ngodokotela.

Imithi itholakala phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulembodlela. Ezibhaliweyo phandle, ukuthi umuthi lowu, ulaphani, njalo ulani phakathi kwawo.

Amaphilisi akulezi insuku ayabe efakwe ephepheni ananyathiselwa ukuze avulwe ngulowo owafuna ukuwanatha njalo ayabe etshengisiwe ukuthi vula lapha ngemuva kwawo.

Imithi yakulezinsuku itholakala isemambodleleni amancane lamakhulu ngaphandle kwamambhodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi umuthi wakhona usebenza ukwenzani.

Imithi yakulezi insuku itholakala phakathi kwamabhokisi amabhokisi la ayabe egciniwe ema phamarcy ngendlela eqondileyo ukwenzele ukuthi abathatha imithi ema pharmacy benika abantu kumele kungabayenzeli nzima.

Imithi yakulezinsuku, iyalungiswa ibisifakwa phakathi kwamambodlela. Amambodlela la ayabe elembala ehlukeneyo njalo amambodlela ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi phandle.

Amaphilisi atholakala phakathi kwamabhokisi . Phakathi kwamabhokisi lawa kuyabe kulamanye amaphepha agoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni umoya. Ngaphandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalawo maphilisi.

Amaphilisi akulezinsuku agcinwa phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphilisi agoqelwe ngelinye iphepha lananyathiselwa ukwenzela ukuthi iphilisi lingangeni umoya kumbe ledoti.

Imithi yakulezinsuku iyabe iphakathi kwezimbodlela, igcinwe phakathi kwamakhadibhokisi. Phandle kwamabhokisi kuyabe kufanekisiwe okulatshwa ngumuthi lebizo lomuthi lokuthi isebenza njani.

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ibisigcinwa phakathi kwamabhokisi, ibhokisi leli phandle liyabhalwa ibizo lokuthi lelamaphilisi ngamabala akhanyayo phandle.

Amaphilisi akulezinsuku ayatholakala ephakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulelinye iphepha eligoqele amaphilisi lananyathiselwa ukuthi amaphilisi angangeni umoya kumbeni engangeni idoti.

Amaphilisi akulezi nsuku ayabe efakwe phakathi kwamabhokisi phakathi kwamabhokisi kuyabe lulamaphepha agoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni umoya kanye legcekeza.

Ibhokisi lamaphilisi, phakathi kuyabe kulamaphilisi agoqelwe ananyathiselwa phakathi . Ibhokisi lamaphilisi libhaliwe phandle ukuthi ngamaphilisi awani njalo asebenza njani.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwembodlela, imbodlela le iyabe ibhaliwe ibizo lomuthi phandle lokuthi umuthi lo ulaphani.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala phakathi kwamabhokisi amaphilisi kumele umuntu awaphiwe nxa ebhalelwe ngudokotela.

Umuthi wakulezi nsuku utholakala phakathi kwamabhokisi ibhokisi leli liyabe lilotshiwe phandle ukuthi umuthi lowu kuthiwa yini njalo ulaphani usebenza njani.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini phakathi kwebhokisi kuyabe kulamaphilisi egoqelwe ngamaphepha elinamathiselweyo ukuze kungangeni umoya kumbe idoti.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamabhokisi kuyabe kulembodlela phezu kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ngowani njalo usebenzani njalo unathwa kangaki ngelanga.

Imithi yakulezi insuku ingcinwa phakathi kwamabhokisi iyabe ifakwe phakathi kwembondlela, phandle kwamabhokisi laphandle kwembodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenzani.

Imithi yesintu yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi iyabe iphakathi kwembhondlela phandle kwebhokisi laphandle kwembodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lalowomuthi lokuthi ulaphani.

Imithi yalezi nsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi iyabe yona ifakwe phakathi kwamabodlela. Phandle kwebhokisi laphandle kwembodlela kuyabe kubhalwe ibizo lomuthi lokuthi ulaphani.

Imithi yakulezi nsuku itholakala iphakathi kwamabhokisi kuyabe sokulamambodlela njalo phezu kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi lokuthi usebenza njani.

Imithi yakulezi nsuku iyabe igcinwe kuhle yafakwa phakathi kwamambodlela yasifakwa emabhokisini. Amabhokisi la ayabese bhaliwe phandle ukuthi umuthi ngowani njalo usebenzani.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle evakatshele esibhedlela, axoxisane lomongikazi kumbe ngudokotela ngalokho okuzwayo ukubangela ukuthi abantu bengaguli ngomkhuhlane wengqondo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elohlupho engalugcini eyedwa lixoxisane labanye. Kuqakatheke njalo ukuthi avakatshele abezempilakahle eyebatshela ngendlela azwa ngayo ukwenzela ukuthi basizakale.

Yindawo lapho okulatshwa khona abagula ngengqondo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle benanzele njalo abantu abagula ngengqondo bephathwe kuhle.

Abagulayo bayagcinwa esibhedlela. Bayanikezwa umbheda, besebegcinwa ngumongikazi. Zikhathi zonke, umongikazi uyabe ekhona la endlini okuyabe kugcinwe khona izigulane.

Kuqakathekile ukuthi omama bavakatshele ezibhedlela. Abantwana bayehlatshwa amanjekishini okumele bawahlatshwe .Njalo abantwana bahlolwe ukuba bakhula kuhle.

Abantwana bayadlala phandle kwamaklasi abo bagqoke amayunifomu. Kuqakathekile ukuthi abantwana bathole iskhathi sokudlala betshaywa ngumoya andubana bazaphinda babuyele emaclasini.

Abantwana abasakhulayo kuqakathekile ukuthi badle ukudla okuyakha imzimba eminye imkhuhlane ebamba abantwana yikuthi bayabe bengadli kuhle benathe lamanzi

Abantwana basendlini yokufundela. Ngabebanga lephansi. Bahlezi ezitulweni zabo ezincani, lasemathebulini abo abalingeneyo. Umbalisi ukhona. Umduli wabo ulezinyamazana.

Owezempilakahle usebenzisa imitshina ukuthi ahlole ukuthi umama ozithweleyo umntanakhe uphila kuhle phakathi esiswini.

Odokotela bathathu, ababili bagqoke impahla eziluhlaza omunye njalo udokotela ugqoke ijazi lakhe eliyisibhakabhaka bayasebenza bayalapha isigulane.

Abasebenza ezibhedlela ikakhulu ema pharmacy kumele bebelolwazi lwamaphilisi ukwenzela ukuthi banike abantu amaphilisi aqondileyo.

Isigulane silele phezu kwebheda sifakwe emitshineni umtshina uyancendisa ukuthi isigulane sifakwe igazi lokunye esiyabe sikufuna

Abantwana abagogekileyo labo kumele bahanjiswe ezibhedlela bayehlolwa njalo balatshelwe imikhuhlane bahlatshwe amajekiseni okumele ahlatshwe abantwana

ODokotela bagqokile amabhatshi abo amhlophe, bagqoka njalo lamaglavuzi ezandleni bavala ubuso ukuzivikela umkhuhlane engabangabafuna ukuwulapha.

Izisebenzi ezisebenza epharmacy kumele kube ngabantu abalolwazi ngezamaphilisi ukwenzela ukuthi bengaphi abantu amaphilisi angasiwo

Udokotela ulalise isigulane embhedeni uyasihlola izinyo ukuthi linjani usebenzisa imitshina.

Udokotela ugqoke waphelela impahla zokuzivikela ,wavala lamakhala konke lamehlo lekhanda uyahlola isigulani ukuze enelise ukusilapha.

Abezempilakahle abasebenza ezibhedlela lapho okuncediswa abantwana kumbe abadala abalohlupho ekuhambeni basebenza bencedisa abantwana ukubelula ukuthi benelise ukuhamba.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela ezinkulu lamakilinika kube le pharmacy ukwenzela ukuthi abagulayo bathole amaphilisi kumbe imithi eduze

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lama clinic kutholakale ama pharmacy ukwenzela ukuthi abagulayo bathole amaphilisi eduze bengatshoni besiyawadinga khatshana.

Ezibhedlela kuyatholakala amafamasi athengisa imithi amaphilisi lochago kwesinye isikhathi athengise lesepa zokugeza lokunye okwehlukehlukeneyo.

Efamasi imithi igcinwa emeshelufini lapho imithi iyabe ifake kuhle yafakwa ngendlela yokuthi othathayo kumenzela lula

Ezibhedlela lasemakilinika kuyatholakala amafamasi la okuthengiswa khona imithi yesintu lemithi yakulezinsuku iyabe iphakathi kwamabhokisi

Ezibhedlela ezinengi kuyatholakala amafamasi njalo kumele abe esendaweni lapho okubonakala ngumuntu wonke khona, ukwenzela ukuthi abagulayo bangahambi khatshana nxa befuna ukudinga amaphilisi.

Epharmacy kutholakala imithi eyehlukeneyo. Ipharmacy iyatholakala kungaba kusedolobheni phakathi kumbeni ezibhedlela ukwenzela ukuthi abagulayo bathole imithi eduzane.

Ezibhedlela kuyatholakala amafamasi la okuthengiswa khona amaphilisi lemithi ehlukeneyo eyabe ibhalelwe isigulane ngudokotela, uyahamba eyethenga efamasi.

Kuqakathekile ukuthi kubelamafamasi ezibhedlela lasemadolobheni njalo kumele kubelamabhakane atshengisa ukuthi amafamasi atholakala ngaphi ukwenzela ukuthi izigulane ziwathole lula.

Emaphamacy kungcinwa amapills ahluke hlukeneyo alapha imkhuhlane ehlukeneyo ayabe ephakathi kwamabhokisi alembala ehlukeneyo

Emapharmacy kuyathengiswa imithi ehlukeneyo eyabe iphakathi kwamabhokisi ebhaliwe ukuthi yimithi yani njalo eminye iyatholakala phakathi kwamambodlela.

Emafamasi kuthengiswa imithi iyabe igcinwe yafakwa phakathi kwama bhokisi ahlelwa kuhle emakhabothini ukwenzela ukuthi othengisa amaphilisi engathwali nzima.

Ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika. Kuqakathekile ukuthi kube lamafamasi lapho okuthengiswa khona imithi ukwenzela ukuthi izigulane zingahambi umango omude besiyadinga amaphilisi.

Ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika lasemadolobheni kuqakathekile ukuthi kubelamafamasi lapha okuthengiswa khona amaphilisi ukwenzela ukuthi izigulane zithole amaphilisi eduze.

Ibhakane elitshengisa isibhedlela se Sangwa. Kubhaliwe njalo ebhakaneni ukuthi eSangwa kutholakala ziphi inhlelo njalo ungahamba kulesi sibhedlela uyatholwa ukuncedwa ngaphi.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lamafamasi lapho okuthengiswa khona amaphilisi imithi ukwenzela ukuthi izigulane zithole amaphilisi eduze.

Emapharmacy kuyagcinwa amaphilisi ahlukeneyo, lemithi. Lokunye okuhlukeneyo, okuthengiswa khona. Kumele kuthengise umuntu ololwazi lamaphilisi, ukwenzela ukuthi, anike izigulane amaphilisi ayiwo.

Efamasi kutholakala amaphilisi ayehlukeneyo lemithi eyokulapha imkhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi emafamasi kusebenze abantu abalolwazi lamaphilisi.

EmaFamasi kutholakala imithi eyehlukeneyo eyabe iphakathi kwamabhokisi. Iyabe igcinwe kuhle njalo ikhitshwa emabhokisini njalo inikezwa umuntu nxa esethe wathi uyawufuna.

Ephamarcy yikho lapho esithenga khona amaphilisi. Uthenga amaphilisi oyabe uwabhalelwe ngudokotela ngoba nguye ololwazi. Ephamarcy bafika bakunike amaphilisi.

Emafamasi kuyatholakala imithi eyokugezisa izinto. Kuyatholakala njalo amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi. Amabhokisi la ayabe ebhaliwe phandle ukuthi amaphilisi ngawani.

E pharmacy kugcinwa imithi eyehlukeneyo. Abasebenza e pharmacy bafaka imithi ngendlela efanana ngayo ukwenzela ukuthi kube lula nxa sebenika abantu

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lamafamasi lapha okutholakala khona amaphilisi, ukwenzela ukuthi izigulane zithole emaphilisi eduze.

Abezempilakahle babize abantu ukuze bebafundise ngemkhuhlane ehlukahlukeneyo, njalo bebafundise ngendlela abangavikela leyo mkhuhlane.

Abezempilakahle, odokotela labomongikazi bayaphuma ezibhedlela behambe lapha abangathola khona abantu, beyabafundisa abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo kanye lendlela yokuzivikela ngazo.

Abeze mpilakahle bayaphuma esibhedlela behambe befundisa abantu ngempila kahle lokuziphatha kuhle ngokuba cebisa ngemikhuhlane abangayizuza lendlela yokuzivikela ngazo

Abezempilakahle bayahamba behlola abantu bebacebisa njalo ngemikhuhlane abangayigula lendlela abangavikela ngazo imikhuhlane.

Abezempilakahle bayabhala amabhukwanyana amancane besebenikeza abantu babale kuyindlela eyokufundisa abantu ngeminye imikhuhlane kumbe ukubayazisa.

Abeze mpilakahle bayasuka eZibhedlela bahambe la abangathola khona abantu e njenge nkundla lapho okudlala khona imidlalo okulabantu abanengi beyebahlola bebacebisa ngemkhuhlane lendlela zokuzivikela

Abezempilakahle bayavakatshela izikolo beyefundisa abantwana ngendlela zokuziphatha lendlela abangavikela ngazo imkhuhlane.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela. Behambe la okulabantu abanengi khona. Bayekhankasa, bebatshela ngemikhuhlane, lendlela abangavikela ngazo imikhuhlane,

Kuqakathekile ukuthi abantwana abasakhulayo bafundiswe ngendlela yokuziphatha nxa sebengena emacansini. Bacetshiswe njalo lemkhuhlane abangayithola besemacansini.

Abezempilakahle bayafundisa omama labobaba ngendlela zokuziphatha emacansini, lemikhuhlane abangayizuza nxa bengavikelelanga emacansini lendlela zokuzivikela ukuthi bengazithwali.

amankazana labafana kumele bafundiswe ngezindlela zokuzivikela nxa bengakhetha ukuya emacansini njalo kumele bafundiswe ngendlela zokuziphatha nxa besesikhathini

Omama kumele bakhuthazwe ukuvakatshela abezempilakahle besiyahlolwa ukuze batholakale ukuthi kabala yini imkhuhlane engabangela ingozi empilweni zabo.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngendlela abangavikela ngazo umkhuhlane etholakala emacansini. Bayafundiswa njalo lendlela yokuzivikela ukuthi bengazithwali

kuqkathekile ukuthi abantu befundiswe ngendlela abangavikela ngazo ukuthi bangazithwali bafundiswe njalo lemikhuhlane abangayizuza emacansini

Abantu kumele bafundiswe indlela zokuziphatha nxa besiya emacansini bacebiswe njalo lemikhuhlane abangayithola emacansini.

Omama labobaba kumele bafundiswe imikhuhlane abayithola emacansini. Lendlela abangavikela ngazo, ukuthi bengatholi umkhuhlane lowu. Bafundiswe njalo lendlela zokuzivikela, ukuthi bangazithwali.

Omama abahlanu abalungiselela ukupheka .Kulemiganu lembiza phambi kwabo . Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngemikhuhlane abangayithola emacansini. Bafundiswe njalo lendlela yokuziphatha ngayo nxa besesikhathini.

Omama abasakhulayo bayafundiswa ngendlela zokuzivikela ukuthi bengathwali bafundiswe njalo ngemikhuhlane abangayizuza emancansini lendlela zokuzivikela emkhuhlaneni leyo.

Abantwana abangamankazana kumele bafundiswe ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle ikakhulu nxa besesikhathini, bafundiswe njalo ngemkhuhlane abangayithola bengaphangisa ukungena emacansini.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bafundiswe indlela zokuziphatha ngazo nxa sebezithwele. Bafundiswe njalo ngemkhuhlane abangayithola, emacansini ngendlela abamele bazivikele ngayo.

Kuqakathekile ukuthi abezemidlalo behlale belezinto abangazi sebenzisa nxa bengalimala kumbe sebedinga usizo kweze mpilakahle bengakafiki.

Umdlali webhola ubambe ibholalakhe, njalo ugqoke isikipa esiluhlaza. Umzimba wakhe uqinile. Kuqakathekile ukuthi abadlala imidlalo bebelemizimba eqinileyo.

Abemidlalo kuqakathekile ukuthi imizimba yabo ihlake iqinile, lokho bengakwenza ngokudla ukudla okuqinisa umzimba lokulala bathanatha amanzi.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantu besiya emidlalweni kumele bahambe lokwezempilakahle ukwenzela ukuthi kungaba logulayo kumbe lolimalayo ancediswe

Umtshina osebenzayo nxa sokulesigulane esehluleka ukuhamba. Uyahlala phezu kwesitulo lesi bebesebemfuqa kumbeni abesehamba yedwa ezifuqa.

Abemidlalo kuqakathekile ukuthi, behlale imizimba yabo iqinile, njalo badle ukudla okuyakha imizimba. Banathe lamanzi ukwenzela ukuthi baphumelele emidlalweni yabo.

Kuqakathekile njalo ukuthi aba,..,abezemidlalo, bevakatshele ezibhedlela. Labo bahlolwe imizimba yabo, ukuthi iya...,iyenelisa ukuthi badlale imidlalo abayidlalayo.

Abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi behlale belungiselele, belezinto ezingabancedisa nxa umdlali engalimala.

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe uyahlola isigulane esileleyo esigqoke impahla elombala oyisibhakabhaka Udokotela usebenzisa umtshina.

UDokotela usendlini lapho alaphela khona izigulani. Ugqoke impahla ezilombala oyisibhakabhaka. Uyahlola umntwana ,umntwana obanjwe ngumama.

Udokotela uyakhangela umntwana phakathi, usebenzisa umtshina ukuthi abone ukuthi kunjani phakathi komlomo womntwana andubana ezamelapha.

Abezempilakahle oDokotela labomongikazi bahlala beleminye imitshina nsuku zonke ukwenzela ukuhlola ogulayo bengakaqalisi ukumnika amaphilisi kumbe ukumelapha.

Owezempilakahle ohleziyo phezu kwesitulo usebenzisa umtshina omkhulu ukulapha isigulane. Ufake isigulane umtshina. Yena umongikazi uyabala.

Owezempilakahle usebenzisa umtshina ukulapha isigulane ukwenzela ukuthi alaphe umkhuhlane ngendlela eqondileyo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emincane kanye lamacomputer ukulapha izigulane Kanye lokuhlola izigulane ukuthi zibulawa ngumkhuhlane onjani

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukuhlola izigulane. Njalo lokuzilapha emkhuhlaneni ehlukeneyo. Eminyimitshina iyatshengisa ingaphakathi yomuntu ukuthi injani.

Izihlahlakazana zeganga ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu. Izihlahla lezi ziyathathwa zifakwe emanzini besokunathwa amanzi.

Izihlahlakazana ezincane ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abalolwazi ngemithi yesintu bayahamba egangeni beyethatha lezizihlahlakazana bebuye beziwomise.

Izihlahlakazana ziyasebenza ukulapha imikhuhlane eminengi imizimbeni yabantu amahlamvu wona ayawonyiswa abesebenza njengetiye.

Izihlakazana ezitholakala egangeni ziyalapha imkhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu. Alwazi ngemithi yesintu bayathatha izihlahlakazana lezi. Abanye bayaziwomisa abanye njalo bayazibilisa abantu banathe amanzi akhona.

Izihlahlakazana ziyasebenza ukulapha umkhuhlane ehlukeneyo. Bayathatha isihlahlakazana besiwomise besithatha amahlamvu akhona sebesinatha njengetiye.

Izinanakazana ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abalolwazi ngemithi yesintu bayathatha izinanakazana beziwomise besebezisebenzisa zingawoma. Abanye njalo bayazifaka emanzini basebenzise umsobho wakhona.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo, emizimbeni yabantu, abagulayo. Abalolwazi ngemithi yesintu, bathatha amahlamvu bawatshise. Kumbe bawagige, ukunzela ukuthi abantu bawasebenzise lula.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane emizimbeni yabantu amahlamvu ayagigwa abeyimpuphu abesenikwa umuntu njengomuthi kumbe abiliswe abantu benathe amanzi akhona.

Izihlahlakazana zeganga ziyalapha imkhuhlane emzimbeni yabantu abantu bayathatha izihlahlakazana lezi baziwomise abanye njalo bayazifaka emanzini

Amahlamvu esihlala ayafakwa phakathi kwamanzi abe esebiliswa kusebenziswe amanzi lawana ukuth umuntu ogulayo anathe. Uyanatha ikakhulu nxa ebulawa yisifuba.

Yizihlahlakazana zeganga ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abalolwazi ngemithi yesintu bayathatha izihlahlakazana lezi baziwomise besebelapha ngazo abantu abagulayo.

Izihlahla ziyalapha imkhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Amaluba ezihlahla, amahlamvu ezihlahla, kanye lempande zezihlahla, kuyalapha.

Imithi yesintu iyatholakala noma ngaphandle kwezikolo zethu, ngaphandle kwezindlu zethu. Amaluba esiwahlanyelayo ayalapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo abaye bayathatha amahlamvu bewagige abeyimpuphu abanye njalo bayawawomisa bawasebenzise njengokunatha itiye

Amaluba amanengi ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Amanye amaluba ayathathwa ebesegigwa, impuphu yakhona yiyo esebenzayo ukulapha izigulane.

Amahlamvu lamaluba ayasebenza ukulapha izigulane imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni bayathatha amaluba bewagigegige ukuze alaphe kuhle.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa phakathi kwamabhokisanyana, phakathi kwezimbodlela ezincane lezinkulu lasemaphepheni isisebenziseka lula nxa isilapha izigulane.

Imithi yesintu iyalungiswa ifakwe emambodleleni. Besekungani ngeyesikhiwa. lbisithengiswa emapharmacy. Izigulani ziyathenga, zibesezisebenzisa imithi leyi lula.

Isihlahlakazana ezinengi zisebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Ziyathathwa zibiliswe ukuze abantu banathe amanzi akhona.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo abanye bayathatha amahlamvu bewawomise besebewanatha njengemahlamvu etiye, abanye njalo bayawafaka emanzini bawabilise.

Izihlahla ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ingaba yimpande sezihlahla , amaxolo ezihlahla kanye lamahlamvu ezihlahla. Kuyalapha imikhuhlane.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwembodlela eminye yaba ngamaphilisi iyanceda ukulapha abagulayo njalo iyabe isisebenziseka lula.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa phakathi kwezigubhu ezinkulu lezincane yalungiswa njalo yaba ngamaphilisi ukwenzela ukuthi izigulani zisebenzisa kuhle .

Amahlamvu ayalapha imikhuhlane ehloliweyo. Abanye bayathatha amahlamvu bawatshise bethathe umlotha wakhona befake ezilondeni ukuze izilonda zilapheke.

Imithi yesintu iyalungiswa ifakwe phakathi kwamambodlela ukwenzela ukuthi oyisebenzisayo ayisebenzise lula. Phandle kwembodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi

Imithi yesintu kuyabe kungamahlamvu ezihlahla ayagigwa abe sesetshenziswa ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo. Abanye njalo bayayichola.

Izithelo ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Kuqakathekile ukuthi abantu badle izithelo ukwenzela ukuthi imzimba yabo ihlale ilwisa imikhuhlane.

Izihlahla ziqakathekile ngoba ziyalapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu. Amahlamvu ezihlahla ayalapha kanye lempande zezihlahla.

Izihlahlakazana zeganga ziyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu, amahlamvu ezihlahlakazana lamaluba ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Umuthi wesintu osulungiswe wafakwa embodleleni encane emhlophe, isivalo silombala wesibhakabhaka. Abantu sebeyasebenzisa lula umuthi.

Umuthi wesintu osulungiswe wangani ngumuthi wesikhiwa wafakwa phakathi kwembodlela sokulula ukuthi abantu bawusebenzise njalo uyabe ubhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani.

Imithi yesintu esilungiswe kuhle yangani yimithi yesikhiwa yafakwa phakathi kwamabhodlela amancane lamakhulu ukwenzela ukuthi abawusenzisayo bawusebenzise lula.

Imithi yesintu isilungisiwe yangani yimithi yesikhiwa yafakwa phakathi kwembodlela osekusele nje yikuthi umuntu awusebenzise lula.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezehlukeneyo abanye bayafaka umuthi wesintu phakathi kwamanzi sebenatha engani banatha itiye.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwamambhodlela amancane, yasibhalwa phezulu ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani.

Imithi yesintu iyalungiswa ibisihlanganiswa ifakwe embodleleni ukwenzela ukuthi ogulayo ebe seyisebenzisa kalula

Imithi yesintu iyalungiswa iwonyiswe ibisifakwa phakathi kwamabhokisi amahle ibisithengiswa ema"pharmacy".Iybe isibhaiwe phandle ukuthi ngumuthi wani njalo ilaphani.

Izihlahla zeganga ziyasebenza ukulapha imkhuhlane emzimbeni yomuntu ogulayo. Amahlamvu esihlahla, ama amaluba esihlahla kanye lempande zesihlahla kuyasebenza kuyalapha imkhuhlane.

Abalolwazi ngezemithi yesintu bayahlanyela izivande ngemva kwemizi yabo ukwenzela ukuthi abantu bathole imithi.

Amahlamvu ezihlahla ayanceda ukulapha imikhuhlane emizimbeni yabantu. Amahlamvu ayathathwa, ebesebiliswa, abantu benathe amanzi.

Amaluba lamahlamvu ezihlahla kuyasebenza ukulapha imikhuhlane emzimbeni yabantu, amaluba ayathathwa ebesebiliswa konke lamahlamvu.

Izihlahla zeganga ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo ebantwini. Amaluba ezihlahla, impande zezihlahla, kanye lamahlamvu ezihlahla, kuyalapha imikhuhlane.

Iluba liyasebenza uku lapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu. Abanye bathatha amaluba bawawomise, abanye njalo bathatha amahlamvu bawagige besebewa sebenzisa

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni womuntu abanye bayathatha amahlamvu bewafake emanzini bewabilise besokunathwa amanzi akhona.

Izihlahla ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo amahlamvu ezihlahla, amaxolo ezihlahla Kanye lempande yezihlahla kuyasebenza konke ukulapha imikhuhlane emzimbeni yabantu

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Amahlamvu bayafaka emanzini besebenzise amanzi ukulapha isigulani

Izihlahla zeganga ziyasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu. Amaluba, amahlamvu kanye lamaxolo ezihlahla.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imkhuhlane ehlukeneyo. Abalolwazi bawathatha amahlamvu bawagige abanye njalo bayawabilisa abanye bawawomise.

Amahlamvu ezihlahla, izihlahlakazana zeganga kuyasebenza ukulapha imikhuhlane eminenginengi emizimbeni yabantu. Amahlamvu bawathatha bewabilise kunathwe amanzi akhona.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yomuntu ,abalolwazi bayathatha amahlamvu lawa bawawomise bewanike umuntu awanathe njengetiye abanye njalo bayafaka emanzini bawabilise.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha abagulayo, bayathatha amahlamvu la bewawomise anathwe njengetiye kumbe bayawabilisa.

amahlamvu ezihlahlakazana ayasebenza ukulapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu amahlamvu ayathathwa aezihlahleni ebe esewonyiswa esenathwa njenge tiye

Izihlahla ziyasebenza ukulapha imikhuhlane emzimbeni yabantu. Amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla kanye lempande yezihlahla kuyasabenza ukulapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile njalo ukuthi abantu badle amahlamvu ahlukeneyo ngoba amahlamvu la ayalapha emzimbeni yabantu. Ayalapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Imithi yesintu iyagigwa ize ibe yimpuphu, isifakwa embhodleleni besebathengisa ubuselapha abantu abagulayo imikhuhlane ehlukeneyo.

Bengahamba beyethatha imithi egangeni, amaluba, izihlahlakazana kumbe lamahlamvu bayabuya endlini besebegiga lowomuthi bewufake embodleleni. Uyabe usulungele ukuthi ungasebenza.

izihlahla ziqakatheke kakhulu empilweni yabantu ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo amahlamvu ezihlahla amaluba aphuma ezihlahleni kanye lamaxolo lempande

Imithi yesintu bayathatha kungaba ngamaluba ezihlahla kumbe amahlamvu lamaxolo bewagige besebewa yenza impuphu bewafake emambodleleni.

Imithi yesintu isebenza ukulapha abagulayo imikhuhlane ehlukeneyo. Amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla kanye lempande ezihlahla kuyasebenza ukulapha imikhuhlane.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo eminye imithi yesintu iyayenza inatheke bethathe befake emanzini ukuze inathwe.

Izihlahlakazana zeganga ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni womuntu bathatha amahlamvu kumbe amaluba ezihlahla bewafake emanzini.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abanye bathatha amahlamvu bewafake emanzini besebenatha. Abanye njalo bayawomisa amahlamvu.

Amaluba ezihlahla, kanye lamahlamvu, kuyasebenza, ukulapha imikhuhlane eminengi, emizimbeni yabantu. Bayathatha amaluba lamahlamvu, bewawomise. Besebewagiga.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane emzimbeni yabantu bayathatha amahlamvu bewabilise besekunathwa umuthi

amahlamvu wezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane emizimbeni womuntu abanye amahlamvu bayawathatha besebewa womisa abanye njalo bayawa giga

Umama osehambe egangeni wayathatha, wayaqunta imithi yesintu amahlamvu, amaluba kanye lempande. Usebuyile endlini sezokuchaya ekulungisa ngendlela akwazi ngayo.

Ngaphandle kwendlu abantu bayahlanyela amaluba. Amaluba la ayabe eyimithi .Ayabe elapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abantu bayathatha amaluba lawa bewasebenzise ukulapha imikhuhlane.

Amahlamvu ayabasebenza ukulapha imikhuhlane emzimbeni yabantu . Lotshani beganga buyasebenza njalo ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Abalolwazi ngemithi yesintu bayathatha amahlamvu ezihlahla abazaziyo bazitshise kumbe bazifake emanzini bese benikeza abantu.